Eno lino ssinzizo ly'Abaganda oba giyite embuga. Lino ssabo eryetooloolebbwa bbugwe ow'emmuli era ng'ama... emabbali ga bbugwe ono eriyo emiti eminene ennyo egya kiragala nga ne mu maaso g'embuga eno waliwo ekiswa, ng'emabega w'ekiswa eriyo ebiti ebikalu.

Kino kibira kirimu emiti n'emuddo egya kiragala. Wakati mu kibira muno mulimu ekkubo eriyitamu, ekkubo lino nga lya ttaka. Liyita wakati w'ekibira kino. Mu mabbali n'amabbali eriyo emi omu emiddo na n'emiti.

Ekisolo kino kiwummuddemu oba kyebase mu miti emiwanvu ennyo mu bisiikirize. Ekisolo kino bagiyita nkula, nga kyebaseemu, kiwummudde mu biseera byakyo eby'eddembe.

Eno laputoopu era ng'eriko ebigambo ebiwandiikibbwako ku laputoopu obunyukuta obutono, laputoopu eno eri ku kimeeza ekikomerere n'ebibaawo era nga ku kimeeza kuno kweri kuliko essimu amabbali ga laputoopu era nga waliwo n'ekitabo ekiriko ekkalaamu kko n'eggiraasi ng'erabika erimu amazzi.

Eno nnyanja nga ku nnyanja kuliko abaami basatu abayimiridde mu mazzi wakati era ng'amazzi galaga enkuba etonnya, egwa ku mazzi ago era nga n'akasana kaaka bulungi nnyo, kakuba ku mazzi gatangaala balungi.

Munnakatemba ng'ali mu kuzannyisa emiti gye esatu nga waggulu we waliwo ewaya emuyita waggulu ku mutwe ng'eno bw'azannyisa emiti gye esatu nga bannakatemba bwe bakola.

Omusajja oba omukubi w'ebifaananyi atudde ku katebe nga wansi ku muddo waliko ebimuli ebya kyenvui n'ebirala ebya kkala emmyufu, nga mu maaso, mu mbirizi z'omwami waliwo omukyala ayimiridde, omukyala ng'ayambadde ekiteeteeyi kya kyenvu oboolyawo oyiza n'oggamba ayambadde ng'omugole.

Kano katale ng'abantu buli omu ali mu kantu ku kambuleera akabugiriza omusana obutamwokya naye nga batunda ebintu eby'enjawulo ennyaanya, butungulu, abatunda oh obummonde, obutunda buli omu ali mu kambuleera aka kkala ez'enjawulo emmyufu ne kyenvu, obulala bwa bwa bweru. Amabbali g'akatale eriyo ebizimbe ebizimbibbwa ebiwanvu ebiri mu langi eza bbulawuni.

Abantu bano bandiba abagole, omugole omukyala ayambadde empeta, n'omwami ayambadde empeta era omwami ayambadde akasuuti aka bbulawuni, aku ensawo zaako nga nzirugavu era nga n'omukyala asibye essaawa ku mukono gwe ng'ayambadde ekiteeteeyi eky'abagole, kale nno abantu bano bagole.

Ono musalamala musazi wa miti, atadde olukoba ku muti okusobola okufuna obutereevu bw'olubaawo lw'agenda okusala era omwami ono ali mu kibira omuli emiti egya ppayini, alina machine ye esala emiti. Emiti gy'asala wansi waliwo emiddo, yaakakutulamu ebitundutundu ate amale asale embaawo.

Abaami n'abakyala nga bali mu mazina amaganda. Bakyala beesibye ebikooyi bali mu kuzina nga n'abaami batudde ku ŋŋoma bali mu zzikuba. Mu baami mulimu n'ayambadde ekkanzu naye ng'ali mu kuzina.

Luno lubalama lwa nnyanja, nga ku lubalama waliwo amaato agayimiridde era nga mu mazzi ku nnyanja kuliko omwami atudde ku lyato ng'akuba enkasi, ng'ebusukka nnyanja waliwo omuddo ogwa kiragala n'emiti egya kiragala era nga nayo eriyo abantu abaliyo.

Zino engalo za muntu mukulu naye ng'ate era waliwo n'engalo endala eziri... ezirabika ez'omwana omuto. Omwana ono ayambadde akaswe... akagoye ak'obukuubo obwa bbulawuni nga naye kko akagoye keeru era nga wansi we bamugalamizza oba w'atudde waliwo bebisso eya bbulu n'endala erimu ebyeru n'ebya bbulawuni.

Omwami ayimiridde wakati mu mazzi naye nga waliwo ejjinja kw'ayimiridde era ng'ejjinja eryo lyetoolooleddwako amazzi ageefukula aga ameeru n'aga bbulu agateese, omwami ayimiridde bulungi nnyo atunuulira oo obu o obulungi bw'ennyanja bwe bw'erina.

Abakyala nga bali mu nnimiro bali mu kulima bakutte enkumbi. Waliwo omukyala aweese omwana ku mugongo, bali mu nnimiro bali mu kulima, ennimiro yeetooloolebbwako ebisansa, emiti gye bayita ebisansa nga bonna be... bettanidde mu kulima bali mu kulima bakutamye.

Kano katale. Omwami atunda enva endiirwa, sukumawiiki ne ddoodo, atunda amatooke. Waliwo abalala abatunda amenvu, obutungulu n'ennyaanya. Kano katale era waliwo omuguzi agenda oggula ku nva endiirwa so ng'ate n'abalala batudde batunda ebi... ebintu byabwe.

Omwami oba omusajja ng'ayimiridde mu nnimiro, bwaguuga w'ennimiro ekwatiridde ebirime ebya kiragala nga yeetooloolebbwa emiti gye bayita egy'ebisansa ate nga waggulu wa... w'ennimiro eriyo olusozi oluwanvu ennyo olwetoolodde era ennimiro.

Ennyanja ng'ekuŋŋaanyi... ekuŋŋaanyizibbwako amaato ameeru, aga bbulu, aga kiragala, gali kuli gaseeyeeya so nga waliwo n'ebinyonyi ebiri mu bbanga ebibuuka okwenoonyeza ku kyennyanja mu mazzi muno.

Bano bazinyi ba mazina mateeso, bambadde engoye emmyufu nga bali abalenzi n'abawala sso ng'ate ku mitwe gyabwe bataddeko ebyoya by'enkoko nga bifumitiddwa ku nkata bali mu kuzina amazina amateeso.

Omwami atudde mu kagaali ak'abalema, oba abaliko obulemu nga omwami ono mukulu mu myaka nga n'omutwe gutukudde gulimu envi. Omwami alina amusindika mu amusindika mu kagaali nga ne mmaaso gaabwe wayimiriddewo abantu n'ebidduka eby'enjawulo, emmotoka, amagaali, ppikipiki, ekitundu kyetooloddwa emiti so nga n'ebusukka eriyo aka ekkubo, nga n'ebusukkakkubo eriyo ebizimbe ebizimbiddwa.

Omwami n'omukyala nga batambula bali mu luguudo. Omukyala atuuse mu luguudo, omwami akyali ku madaala atambula nga bagenda ku nnyanja, oboolyawp nga bagenda kuwugako mu mazzi. Omukyala akutte ensawo eya bbulu n'ensawo enzirugavu so ng'ate omwami akutte akantu akawugibwako.